Yevu ɖe ɖe ekplɔ ŋtsi. Ele ti kɔpu ɖe asi eti nom. Agba le egbɔ. Akpɔnɔ le agba me nɛ. Ekplɔ ya dzi wolea ega ekpegaviwo le ekplɔ ŋts.

Nuɔnuwo le tɔƒo. wo le la ƒlem. Me sia me tso eh rɔba gagba, me sia me wokpa dem eme ne. Ale be me sia me wo akpa dem eme ne, ale be me sis me le akpa gbɔ. Ame aɖewo tɔ me de o, ame aɖewo tɔ de. Wole atsi tre ŋu he dzɔm be woa kɔe ve ne ye woƒle.